Vafundi vefundo yeana vadodori vasati atanga kuebda kufundo yekutanga vano kuridzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ngeabereki avo nemagwada echikora akanaka kuti vafunde veidakara.

Vafundi vefundo yeana adodori vanenge vasati vatanga kuenda kufundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ngeabereki awo nemagwada kuti asatondorwa.

Kuzvikora zveana atotori asati atanga kufunda kunokurudzirwa kuti kunge kune afundisi vanoziya mabasa awo kwemene. Vanofundisa ana ngerudo. Vana ava vanofanira kupuwa zve mabhuku ane mufananidzo

Vafundi vefundo yokutanga nevafundi vefundo yevana vadodori vasati vatanga nefundo vanokurudzirwa kuti vaerenge maningi mifananidzo inenge yakanamirwa ngevafundisi vavo kumadziro kwembatso dzawo dzekufundira.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adoodori asati atanga fundo yekutanga kazhinji vanofunda ngekuona mifananidzo yakanyorwa, vafundisi vanokurudzirwa kunamira mifananidzo yakati kuti mumadziro

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yeana adoodori asati ayenda kuzvikoro zvefundo yekutanga kunokurudzirwa kunge kuine ndau yekuti ana atambire inenge ine midzuwe nemitserendende nezviro zvakadaroko.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti kana voenda kuzvikora kwavoyo vafunde zvakanaka veifunda ngesimba veichengetedza chikora chakachena.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, mhatso dzekufundira dzirikurudzirwa maningi kuti dzinge dziine magonhi ekuvhara kuti ana echikora afunde asikatonhorwi ngechando chinobve kubanze.

Wakuru wezvikora nehurumende anokurudzirwa kutengera afundi efundo yekutanga zvigaro zvekugara nematebura ekunyorera kuti ana afunde zvakanaka eidakara kwemene.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakanaka dzavanokwana nemagwada echikora kuti vafunde zvakanaka veidziirwa veidakara.

Zvikora zve fundo yekutanga ne zvikora zve fundo ye chipiri kuno kurudzirwa kuti pange paine ruzhowa huno vharira ana atotori kuti asa tiza eyi enda kuma mizi nekuti zvee asa biwa ngema gandanga.

Vatungamiriri vezvekubazi rekufunda nevakuru vezvikora anokurudzirwa maningi kuti atenfe zvigaro nematebura muzvikora kuti ana echikora avane pekunyorera pakati modhlo .

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vafundi anokurudzirwa maningi kuti atengerwe makompiyuta ndiyana mai nana baba avo kuitira kuti vavheneke nekutsvaka fundo pamhepo.

Kuzvikora zvefundo yokutanga nezvikora zvefundo yechipiri , vatungamiriri nevakuru vezvikora vanokurudzirwa maningi kuti vatengere ana ezvikora makhombiyuta anenge eigara pachikorapo, kuti ana echikora atsvake fundo pamhepo.

Abereki anokurudzirwa kuti kana aine ana echikora efundo yekutanga vaatengera hembe dzechikora dzakanaka nemagwada echikora akanaka kuitira kuti kana ana aenda kuchikora, afunde eidakara neamweni pamwepo.

Vafundi vefundo yekutanga zvakambaa naka kwemene kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada kwete kuenda kuchikora vakapfeka hembe dzepambatso mazuva ega ega kuti vafunde veidakara.

Vabereki vevafundi vekuzvikora zvefundo yekutanga ndezvefundo yezvipiri anokurudzirwa kuti atengere zvana zvao mabhuku eku bharira kuti ana afunde zvakanaka mwoyo weidakara.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana adodori asati atanga fundo yekutanga. Anokurudzirwa kuti afunde muzvikora zvavo zvinenge zvine zviro zvekutambisa zvakawanda semutserendende nemidzuve.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vafunde ngesimba zvifundo zvawo zvesainzi nezvifundo zvemasvomu kuitire kuti remangwani rawo rijeke.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefumdo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ngeabereki vavo kuti vaende kuzvikora vasingatondorwi veifunda zvakanaka veidakara.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri akuru echikora anokurudzirwa kutengera ana echikora matebura nezvigaro zvakanaka zve kuti ana anyorerr yidakarira kuitire kuti ramangwana ravo rijeke.

Kuzvikora zvefundo yekutanga afundisi anokurudzirwa maningi kuti afundise ana ngerudo. Anokuridzirwazve kuti akurudzire abereki kuti atenge afundi hembe dzechikora nemagwada.

Ku zvikora zve fundo yekutanga nezve fundo yechipiri kuno kurudzirwa kunga kuine mvura yaka chena kuti ana echikora asamwa mvura yaka svipa asi amwe mvura yakachena kuitira kuti vasazo batwa nge matenda aka siyana siyana.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera mazuva anyamashi kuzvikora kwavoyo vakufundiswa maningi mabasa enyara akaita sekurima zvirimwa zvakasiyana siyana

Vafundi vechikora vefundo yechipiri nefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa maningi kuti kana vaendza kuzvikora kwavoyo vashande ngesimba reshe kuti remangwani ravo rijeke zvakabanaka kwemene.

Vana vechikora vefundo yechipiri nefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngefundo dzavo dzekushandisa nyara dzakaita sekufundira kubikabika zvikafu zvakati kuti.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesainzi kuti vazokwanisa kuitawo madhokodheya nana mukoti.

Vakuru vezvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri nefundo yepadera dera vanokurudzirwa kwemene kuti vagadzire nekutenga matebhura nezvigaro kuti ana aone kunyorera bvunzo dzawo pakati mborwo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga , zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera , akuru echikora anokurudzirwe kutenga makombiyuta kuti ana echikora aishandise wotsvaga fundo pamhepo.

Kuzvikora zvefundo yepadera nefundo yepadera dera ana echikora vechikomana Nevasikana zveshe akufundiswa mabasa anyara kunyanya akaita sekutsetsa nekunama simbi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri neyedera dera afundi anokurudzirwa kuti atenge makombiyuta ekubaya baya veierenga veitsvagurudza zviro zvekufunda pamhepo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepa dera dera mazuva anyamashi vakunyanya kufundiswa mabasa enyara mabasa akaita sekutsetsa nekunama simbi.

Vafundi vekuchikora chepadera dera nevafundi vekuzvikora zvechipiri vanoguma . Mazuva anyamashi vakunyanyiswa maningi kufundiswa enyara, mabasa enyara anoti kunasira magetsi ,kunama simbi nekutsetsa zvesimbi .

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvichikora zvepadera dera vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngemabasa enyara akaita sekusona madhende ekunama nekutsetsa simbi.

Vafundi vefundo yekutanga, vafundi vefundo yepadera nevafundi vefundo yechipiri, mazuva anyamashi vakufunda zvifundo zvema khombiyuta, veitsvaka zvifundo zvavo pamhepo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo vasiyene zvekuzvezvana, vakoshese kufunda kuti nyika ichinjike, nendaramo yavo ichinjewo.

Zvikora zvefundo yekutanga zvefundo yechipiri, nezvefundo yepadera dera ,akuru vezvikora anokurudzirwa kutenga zvigaro zvematebhura zvekuti ana anyorere pakati mhororwe eyifunda.

Muzvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti vafunde zvifundo zvenyara zvakaita sekunasira simbi kunasira magetsi nekunasira motokari.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nekuzvikora zvefundo yepadera dera, afundi eshe akomana neasikana akufundiswa mabasa enyara akaita sekutsetsa simbi nekunama simbi.

Vana vechikora vefundo yechipiri nevefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vanyanye kushandisa nyara dzavo pakushanda. Vashandise nyara dzavo pakuita mabasa akaita sekuruka misoro nesona hembe.

Vafundi vekuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vafunde mabasa enyara mabasa akaita sekubika bika tuzvikafu twakawanda wanda nemabasa ekutsetsa simbi.

Ana echikora anofunda kuzvikora zvefundo yechipiri nefundo yepadera dera anokurudzirwa maningi kuti agwinyisire ngemabasa avowo enyara akaita sekunama simbi kutsetsa simbi kuti ramangwana ravo riti mhoryo.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nekuzvikora zvefundo yepadera dera ana echikora akufundiswa maningi mabasa enyara. Mabasa akaita sekutsetsa mbuti, kutsetsa simbi nekunama simbi.

Ana echikora mazuwa anyamashi kwaane mitambo yakati kuti, inogwinyise mwiri neimweni yekuti pfungwa dzirodzeke mwana wega wega unokurudzirwa kuti atambewo mutambo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada nevabereki vavo vanokurudzirwa futi kuti vaenda kuzvikorayo vafunde ngesimba veiziva chihambiro.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yepadera-dera ana anofana kuunganidzwa kuti vaite gungano veibhuirwa ngezvemitemo yechikora zveibhuirwazve netsika dzakanaka nemagariro akati mhoryo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikorayo vashande ngesimba reshe kuitira kuti ramangwana ravo rijeke. Vabereki vanokurudzirwazve kuti vatengere vafundi hembe dzechikora nemagwada.

Vakuru vezvikora nehurumende vanokurudzirwa kuti vanasire mbatso dzekufundira dzakati hwee. Kunyanyisa kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri kuti ana afunde asikatondorwi.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yepadera akuru ezvikora neatungamiriri ehurumende anokurudzirwa maningi kuti atengere zvikora izvi mabhuku kuti ana aerenge zvakanaka.

Hurumende inokurudzirwa kuaka zvikora zvakawanda kunyanyisa zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri kuti ana asahamba mimango mikuruti veienda kuzvikora, vokwira mabhazi kuenda kuzvikora kwavoyo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ngevabereki avo kuti vafunde zvakanaka vasingatondorwi veidakara veishenya.

Ana echikora efundo yechipiri, anokurudzirwa kuti ange ari antu anoziya chihambire, kana aenda kuzvikora. Anokurudzirwazve kuti aidakarire kuerenga mabhuku anogara mumbatso, inogara mabhuku muzvikora.

Vafundo vefundo yekutanaga nevafundi vefundi yechipiri vanokurudzirwa kuti vatambe mitambo inotambwa muzvikora mwawomwo yakaitta semabhora ekukaba zveshe nemabhora enyara kusimbisa mwiri yavo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vaunganidzwe pamwepi vakauta gungano ngeafundisi awo veireketerwa maringe ngezveutano neupenyu hwakati moryo.

Akuru vezvikora nevatungamiriri ngehurumende inopovodzerwa maningi kuti itenge ana ezvikora mathebura nezvigaro zvekuti ana echikora anyore basa ravo rechikora zvakanaka.

Ana echikora eifundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa maningi kuti kana aenda kuzvikora kwavoyo adakarire maningi kuerenga mabhuku zvikora zvinofanirahe kutenga mabhuku ekuti ana aerenge.

Zvikora zve fundo ye chipiri izvi zvino kurudzirwa kuti zvinge zvine ruzhowa zveku vhara ana kuti asatiza kubva pa zvikora eyi enda kanyi nguva isati yakwana uyezve kudzivirira kuti ana asa biwa nge makandanga.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunofanira kunge kuine ruzhowa rwekuvharira antu kuti arambe ari mukati asatiza chikora eienda kooita musiyaizwa kubanze.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vapuwe zvekunyora zuva rega rega ngevafundisi vavo , vafundisi ava vanokurudzirwa kuti vange vari vafundisi vanoshanda ngesimba kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa maningi kuti kugwinyisira kwemene kufunda zvifundo zvemasvomu, nezvifundo zvesainzi, kuti vazokwanisawo kuita madhokodheya naanamukoti anorapa antu.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuZvikora kwawoyo vashande besimba kunyanyisa vaya vanoenda kumabhodhingi kunenge kusina ana mai nana baba.

Vakuru vezvikora nehurumende bazi rekufunda vanokurudzirwa kuti aake matso dzinogara mabhuku muzvikora kuti ana echikora anodakarira hawo kuerenga aende mumatsodzo veierenga mabhuku.

Hurumende inokurudzirwe kuaka zvikora zvefundo yekutanga kunyanyisa nezvefundo yechipiri zvakawanda mundau yeshe nemiganga yeshe kuti ana echikora asazohamba mimango mikurutu kuenda kofunda.

Hurumende yedu yezimbabwe nevatingamiriri venyika vanokurudzirwa maningi kuti vanenge vane zvikora zvakawanda mundau dzeshe kuti antu asafamba mumango wakati mikurutu veienda kuzvikora.

Vafundi vefundo yepadera dera kunofunda antu akurutu vanokurudzirwe kuti kana aenda kuzvikora kwawoyo vafunde ngesimba kuitira kuti ramangwana reZimbabwe rijeke kwemene.

Mundau dzekufundira dzekufundo yepadera-dera ,dzeantu anonga eifunda kuti apuwe chithupa chefundo yepadera-dera, dzimofanira kunga dziri ndau dzakachena, dzisina marara peshe-peshe, shango rakachekwa zvakanaka.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zvaantu anonga eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera. Zvinokurudzirwa kuti zvinge zvine zvigaro nematebura akanaka nepekunyorera pekuti ana echikora afunde zvakanaka.

kuzvikora zvefundo yepadera-dera, vatungamiriri nevakuru vezvikora vanokurudzirwa maningi kutenga matebura nezvigaro zvekuti ana echikora agare, eifunda kuti ramangwana rijeke.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera kwevantu vanenge vachifunda kuti vapuwe chitupa chawo chepadera kunofanira kunge Kuine zvigaro nematebhura ekuti vana vechikora vanyorere pakati moryo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera-dera, antu anokurudzirwa kuti aenda kuzvikorayo ashande nesimba kuti remangwana rijeke.

Vafundi vefundo yokutanga vefundo, yechipiri nevefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti vakuru vezvikora zvavo vaatengere zvigaro nematebhura okuti vanyorere kwaro pakati hwee veifunda.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera zvinokurudzirwa kuti zvinge zviri zvikora zvakachena, zvisina marara, ndau yeiramba yakachena kuti pasakonzerwa zvirwere.

Zvikora zveshe kutangira kune zvefundo yekutanga techienda kune zvefundo yechipiri takananga kune zvefundo yepadera-dera kunokurudzirwa kuti kunge kuine nhandare dzekutambira mitambo yakaita semabhora ekukhaba nemabhora enyara.

Vatungamirira nevakuru vezvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera ,anokurudzirwa maningi kuti aake mbatso dzakakura maningi dzekuisa mabhuku ekuti ana aerengere.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera kuti antu anenge eifunda apuwe chitupa yepadera antuwo anokurudzirwa kuti aenda kuzvikorayo ashande ngesimba kuitira kuti remangwana Rijeke.

Vafundi ve fundo yepa dera dera vanenge veyi funda kuti vapuwe chitupa che fundo yepa dera vano kurudzirwa kuti kana vaenda ku zvikora kwavoyo vashande ne simba kuitira kuti ra mangwana ravo nere nyika ye Zimbabwe rijeke.

Ku zvikora zve fundo yepa dera dera zve antu anenge eyi funda kuti apuwe zvitupa zvavo zve fundo yepadera kuno kurudzirwa kuti vatungamiriri atenge makombiyuta ekuti afundi ashandise ariyo ku zvikorayo.

Ndau dzeshe miganga yeshe pashi reshe tendere, hurumende inokurudzirwa kuaka zvikora zvefundo yepadera dera yakati kuti kuitira kuti antu asahamba mimango mikurutu.

Vafundi vefindo yepadera dera yeanthu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvepaderadera zvefundo anokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo vafunde zvakanaka veifunda ngesimba.

Mu zvikora zve fundo yepa dera dera zve vafundi vanonga vei funda kuti vapuwe chitupa chepa dera dera vafundi vano kurudzirwa kuti kana vaenda ku zvikorayo vashande ne simba vasiyane nekuita bonde vasazo batwa nge matenda epa bonde akaita se mu kondombera.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vafunde ngesimba ngemwoyo weshe.

Mu zvikora zve fundo yepa dera dera zve antu anenge eyi funda kuti apuwe chitupa che fundo yepa dera dera ano kurudzirwa kuti zvigare zvaka chena ana echikora asika rashi marara peshe peshe kuitira ku dzivirira matenda.